School direba guda tati wodi balejum guda ɗiɗi be boɗejum gotel ɓe ɗo naftira ɗum ha fistugo notin je kare hite bana waya redio tiv be konandi be man.

Juɗe debbo, ɓe ɗo zani lallei ha juɗe mako man ɗiɗi pat, nden oɗo wati agogo ha jungo mako nanu, oɗo wati jawe ha juɗe mako man.

Sabulu yiwugo ɗo kasi ha shago. Wodi hoto debbo oɗo jogi ɓingel mako ha sabulu man. Ɓeɗo naftira sabulu man ha yiwugo. Ɗo laɓɓina laral ɓandu bo ɗo diggina laral bandu.

Sare da leggal fulawa ha dammugal varanda sare man, da cuɗi fere bo hasera to, dammugal sudu gotel do mabɓiti da windoji ɗiɗi wodi wilbairo do dari ha dammugal sudu mai.

Deftere inda nde, de sicret ma, ana sirri, win dande ronda baine. Ɓe ɗon sora nde dubu hamsin nda luttuɗum defte fere bo ɓe ɗon sili.

Deftere nde arabiya. Nde ɗo mari nonde fere-fere ha paɓawal mare man. Wodi inde mare ɗo windi. Ha paɓawal man Ashama’ilul Muhammadiyati. Deftere on jei tariha Annabiijo.

Sallaya ɗo we'iti ha dou gene. Ɓe ɗo naftira sallaya ha julugo, ko jooɗugo tasba, ngam rewa jaumirawo.

Lekki vitamin-c. ki ɗonno nder battaaru maaki, nda ɗum o ɗo lima wailakon gotel-gotel. ki ɗo nafa haa zazaɓi perpetel jei ɓandu, ko tappugo ɓandu, ko famɗutuggo iyam haa ɓandu e luttuɗum nyawuji ko nandi be mai

Deftere marnde paɓawal zargina, windande emji smit hadow lamu gomnati ha kano, daga hitande ujunere temerre tati, e cappan e joi yahugo ujunere temmere jenai e cappan e joi.

Derkejo oɗon fija bol je jungo, bol man bako jippa leddi ofiyanga be juuɗe mako, nden ga hotira wakkere goto mako bo, kanyumma bannin loran fiyanga nga mema dow tebur gotel, ɗiɗabre bo onton man loora fiita nga.

Debbo mauɗo be ɓingel ɓe ɗo dilla, o ɗo wawi ɓingel pamarel ha ɓaawo mako o ɗo jogi kii ha juuɗe mako. Nda mota be mashin bo ɗo wara hedi ɓaawo mako.

Himɓe siyasa marɓe taki yaare konkosiya, nda ɓe ɗon hifni kifne je konkosiya man, jillaɗe daneejum be garaji boɗejum, mauɗo maɓɓe man ɗon waati gaare daneejum.

Mayo go do mari ndiyam mago do ila, wodi geneji do wangi hado ndiyam man hedi sera den wodi himbe dido be do laanya kombowal ha der ndiyam man.

Kalagaaje, ɓe ɗo ɗisi haa do kataako je waɗurgo talla maaje, ɓe ɗo naftira ɗe haa paune, ɓe ɗo waɗa haa kooli juuɗe, koma je kosɗe.

Juungo debbo, o ɗo jogi darugal haa juuɗe mako man, o ɗo takki lalle haa kkoli juuɗe man. Ɓe ɗo naftira darugal man haa lartugo yeso maɓɓe wakkati to ɓe fauni.

Nda debbo oɗo dilla owailiti oɗo lara ɓawo mako, nda kwanoji sare mai, ɓeɗo naftiri kwanoji man be waɗi taitawal sare man.

Saare nyebbam shafa ɓe ɗon sora nyebbam nda dammugal nastugo saare man, nda ɓe ɗon sera ɗatal mashinji ɗon saala nda himɓe ɗo dilla be kosɗe.

Dammugal nastugo sare mangal, be pamaral, ɓe ɗo windi nambaji je sare man, ko je hite lantarki sare man, nda ɓe ɗon mahi mahol ha dou sare man, ɓoggol hitte ɗo jippi ha ton, benanta fitillaru hitte man.

Tutawal daniwal tas, wodi zane hadow magal be nonde fere-fere, bana boɗejum, ɓokko-ɓokko, balejum, oli, be zargina. tutawal man ngal ɗo holla alama jei lesdi.

Ɓingel debbo oɗo moosa, o moori gaasa maako, o sendi ka kashi ɗiɗi, hasere gootel jippi hedi les har ha dow balbe maako, oɗo haɓɓi hasere gootel bo ha dow hoore maako, nden oɗo ɓorni limse boɗeeje.

Himɓe ɓedo huwa ha gesa komoi do turi bedo jogi banauje ,be do remta aure vo’’inan aure man voda ittan gene bo ha gesa man.

Gorko be debbo, be ɗon dilla ha dou lawol, gorko man ɗo ardi, o ɗo jogi bokoti roba. Nden debbo don ɓaawo maako, o don jogi bakko. O ɗo ɓorni limse.

Njaram, haa nder kwali maajam, ɓe ɗo kasi ɗam haa nder shaago sorugo, innde maajam kookaakoola, nonnde paali man boɗeeji nden innde man boo ɗo winndi bee nonnde daneejum, njaram man ɗo mari nonnde bana ɓaleejum.

Yeri be sarka guda ɗiɗi, ɓeɗo naftira be yeri ngam ɓe waɗa ha noppi, jei paune wodi sarka ɓo ɓe ɗo waɗa ha dande

Kofihon, kon ɗo yewndindiri, guda jeego. Ɓe ɗo naftira kon ha waɗugo nyamdu bana ndiyam, gaari ko sha’i, goɗɗo yara.

Korowal tebur be durowa je tebur man, wodi fulawa hadow tebur man, nden ɓeɗo naftira be man on ngam joɗugo winda ko huwa kugal fere.

Fijotoɓe ɓe ɗon dari, ndabbe likita en hakkilinta ɓe, ɓe ɗo holla ɓe no ɓe fijirta ha alluha je fijirde man.

Inji namugo be dirɓugo nonde maga zargina, ɓeɗo naftira ha dirɓugo tattase, attarugu, tumatur, ko namugo nyamdu iri butali, gauri, marori, ko yadiri.

Motaji mauɗi: Di do jeri ɗuɗɗi. Bedo naftira motaji man ha ho’ugo dongle musamman ɗuɗde bana buhuji, nyamdu, ko siminti, ko nyebbam.

Toci lanta nga ɗo huwa be hite ɓe chajan nga ha hite lantarki nden be haskira woi luttuɗum tociji ɗo joɗi ha leddi be bolji hite lantarki.

Kusel sa’a ngel, ɗo jodi ha nder tasaje, ɗiɗi ɓe defi ngel, ɓe sa’i, ngam himɓɓe nyama.

Ɗeftere winɗanɗe ramiɗ seti. Ɗe ɗo winɗi aiwil tic yu bi rich. Maana mi janginte ha alatta jamu risku. Ɗa hoto mo winɗi deftere man oɗo joɗi. nɗen ɗa luttude ɗefte fere bo ɗon joɗi ha seramaje.

Kare makaniki jei mo’ingo jamɗe ko jei mota mashin, ko inji wodi spinaji wodi school driveji nden wodi woyaji je hauturgo hitte man, wodi bol hon bo per poton kon ɗo kuni hitte ha dow.

Kwaaliiji bee baatir mootaaji haa nder, bee tochila, nden woodi Galonji haa dow, ɗiɗo mari nyebbam ɗum ɓe watinta inji motaji man.

Fuɗɗam maadi kesum. Nda ɓe wasi ɓe haɓɓi jamɗe je ɓeddinta maadi man sembe, nden ɓe tanki chaka haɓe ɓilata bulok je maadi man.

Hotplet, ɓe ɗo naftira ɗum ha defugo nyamdu. Ɓe defiran nyiri be man, ɓe defiran haako, dolliran ndiyam, ɓe ɗo ɗisa on haa hite, lantarki.

Ɓingel ɗo fija bol nda o'lati bol man dilli haa dou. O'ɓamti hore mako o'yiɗi o'fiyanga be hore. Oɗo fiya bol man on be fajira nda alama nange do fuɗa.

Tutawal jei lesdi, ngal ɗo holla alama lesdi man, ngal ɗo mari nonde tati, wodi boɗejum, wodi ɓokko ɓokko, wodi olel, ngol ɗo mari kodere ha chaka mar ngol kolo olel.

Chagoru kareji pukaraɓe naftirta, wodi defte, wodi bindirɗi, wodi bo naura ga wadirgo lisafi, wodi bindirɗi je wadugo zane, be konandi ɓe man. Wodi himɓe ɓe ɗiɗo daɓe hasera defte man be do dari debbo be gorko.

Haako leggal zaitiwal. leggal man ɗo juuta waɗa darnde sosai, ɓe ɗo soppa leggal man bo ɓe naftira haa tiggugo leɗɗe je hite lantarki.

Haako kabije ɓe teptiko ko ɗo jugi. Ɓeɗo heɓa ko daga ha leggal kabiwal. Ɓeɗo defa ko bo ngam ɓe nyama. Ɓeɗo defira ko be nyebbe, be biriji, be luttuɗum kare hautugo haako.

Jami’e jo imagiraishon ɗo joɗi do korwal. Huwa be computa mako. Nɗa deftere ha juɗe mako. Oɗo wati agogo be halagare. Nda aidikat mako ɗo fedi ha ɗow yinifon mako.

Algaitaru jamanu je baturo, ɓe ɗo naftirandu ha gimiji egamarle, ha coci e hukumaji soja.

Himɓe ardi ɓe siyasa, ɓe ɗo darii layi ɗiɗi, woɓɓe ɗo yeeso, woɓɓe ɗo dari he ɗi ɓaawo, haa doo hunde, woodi paali haa doo teebur, ɗiɗo be ndiyam e kofiji, kanji ma ɗiɗo be diyam, nden woodi fulawaji, be paranti ɗo jooɗii haa sera.

Tutawal lesdi, ngal ɗo mari noone tati ,woodi ɓaleejum, daneejum, be ɓokko ɓokko ,kala noone fu, ɗo holla le’i jey lesdi man.

Debbo mauɗo o ɗo wakki boro o ɗo dilla hasera ɗatal nda himɓe e fere ha yeso mako ɗiɗo nda motaji do sala hasera lawol man wodi lemaru ɗo dari nda chagoyel sorrugo kati be pos hasera.

Inji moota kinga. Nda darugal maga ɗo wangi be waipa je woggata dotti ha dow darugal man. Nda habe lowata ndiyam je inji man da boggol tiwoje hosata nyebbam ɗaga ha tanki wardina inji man.

Alluha andinteka ɓe ɗo windi inde babal man haa dow, be hotoji ɗum ko ɓe sorrata haa babal man, wodi nomba woya jamu'en babal man haa to, den wodi himɓeji haa sera lawol man ɗo sala, nda gene haa les alluha mun fu.

Korowal tirisita mar'gal kolo ɓalejum be pilohon magal. Ɓe ɗon siga ngal ha palo ngam ɓe jaɓɓira hoɓɓe e'ɓe joɗa ɓe siuta ha dow magal.

Shagoru maundu ndu sorugo limseji ɓornugo nda ɓeɗo windi inde shago man ha dou. Wodi limseji bo ɗon kasi ha hedi nder. Nda goɗɗo ɗo dari ha dammugal nastugo shagoru man.

Ɓoggi ɓe ɗo hautina ɗi ha computa ngam ɗi senda network je computa man, ko ɗi waddina computa man network je intranet.

Ɓiingel ɗebbo: Oɗo ɓorni limson pamaron wala ko haɓɓi ha hore mako ɗen limse mako man ɗo jippiti ha ɗow balbe mako oɗo padi paɗe baleje e'gelje.

Hoore debbo, nda o ɗo sendi gaasa hoore maako kashi ɗiɗi, jei dow man moori'nga, les man bo o safitika, o haɓɓika be kum. Nda o do wati yeri ha noppi mako.

Debbo o do sanci gasa hore mako o yofti a har hadobalbe mako kado mari nonde kasu didi wodi wakkere bodejum wodi habalejum nden wakkere gotel ma bodejum o do wuji gazal ha doggite mako o finipinari.

Tutawal, gal ɗo mari nonde kala jui haɓandu magal wodi boɗejum, wodi oli, wodi zargina, wodi ɓalejum nden wodi danejum hacaka.

Hore debbo, oɗo fauni, oɗo haɓɓi hore mako man be kare paune, oɗo haɓɓi gasawol mako nden oɗo wati sarka ha dande mako, oɗo ɓorni limse lesinje daneje.

Laariya'yel pamarel je jungo. Ɓeɗo naftira ngel ha sakugo ndiyam, ko ndiyam sha’i, ko ndiyam gari, ko biriji to ɓe lawi ɓe yidi be wada ha haako ko ha gaari.

Dal dal ɗo veiti, nda danki hato, be mota asuu je BUK ha nder danki man, nda leɗɗeji gadina, wodi motaji fere bo ɗo dari ha sera, nda mashinji, nda butaru ɗo joɗi ha les leggal fulawa ɗo.

Sare hesere, ɓe ɗon mahande nde timmaki nda windoji mare wodi dow be les maana gidansama, nda durom jai nyaɗugo ndiyam ɓe naftirta ha sare man nda tarkaceji bana jamɗe be ka’eji je ɓeɗo huwira ɗo rufi ha leddi.

Apul, lemu, ayaba, kankana. Ɓiɓɓe leɗɗe on. Ɓe ɗon nafa ɓo ha jamu ɓi aɗama. Ɗon ɓeɗɗina ɓi aɗama iam e ɗiyam ɓanɗu.

ɓiɓbe ledde sarrifade ,da wodi ayaba ,wodi kankana ,be lemu , be hauti be don rufa madara ha do man, be do nyona dum frut salat.

Hore ɓingel ɗebbo oɗo mori moriɗi cewɗi. Nda oɗo wati yeri ha noppi mako. Oɗo habbi gasa mako.

Buuntawal biriji. Be ɗirbi biriji on sa’aɗi, be lawiɗi banni ɗo. Be ɗo naftira ɗum ngam be vurtina nyebbam ha nɗer majam. Nɗen bo be tamsa bakuru be majam.

Nyebbam ɗo haa neɓre juuɗe goɗɗo ,o ɗo jogi nyebbam man. Ɓe ɗo wuja haa gaasa, ngam wo'’ina gaasa ka ɓalwa kurum, ka ɗigga, nden bo ka juuta sosay.

Ndiyam, ha'nder mayo da kolee kolee ha nder mayo man. be goddo ha nder odo nanga liɗɗi o sakkini raaga mako ha nder jei nangata liɗɗi.

Dibinooje kech-che, ɓe ɗo kasi ɗe ha babal soroowo, ɓe ɗo itta ɗum on daga ha leggal dibino ɓendungal.

Ɓingel pamarel nda ngel ɗo mori morɗi boɗɗi ngel ɗo faliri bol ha karshe kala murgol pat ngel ɗo ɓorni limse lotinga.

Lawol kolta marngol ɗate dow be les be pitillaji dow lawol ɓe ɗon naftira lawol dow ngam usta sinkoso.

Kosɗe leso, ɓe ɗo tiggi ngo, be hore mango pat, lutti katifa mango be katako jei jogata katifa man. Ɓe ɗo naftira leso habe'itte ko we'utuggo ha sudu ngam wala siwta, ko bo ɗaana.

Shago bedo windi inde shago man ha dou dammugal shago man ,be hotoji iri kare dum ko be sorata ha shago man den wodi nomba waya je joumu shago man be bo adres shago ruman.

Mallum'en diina, nda himɓe duɗɓe ɗo habawo maɓɓe je ɗo rondi a muku mar nde gaware goɗɗo maiɗo ha nder, ɓe ɗo yara mo hababal ɓe irata, nda wodi tanki ndiyam ɗo bili ha dow katako ha bawo maɓɓe toh ha kombi cuɗi.

Alluha andinki ko waɗugo talla ɓe ɗo tappi ɗum ha hoore shaago, nda himɓe ɗo jooɗi ha dou koromje ha dammugal shaago man, ɓe ɗo sorra kaati be data nden wayaaji be ɓe ɗo hokka cheede, ko itta cheede ha babal man.

Kalagaaje fere-fere jey coggu, ɓe ɗo kasi ɗe, ɓe ɗo fawnira be kalagaare, ɓe loowa ɗum haa kooli juuɗe ko kooli kosɗe ngam pawne.

Horre ɓingel debbo be gasa oɗo safiti gasa man ka moraka o haɓbi ka be ribon danejum nden oɗo wati yeri ha noppi mako nonde yeri man ma danejum.

Hore be gaasa je binngel petel da ɓe do mori morgol ɗiɗon, luttuka gaasa bo ɓe ɗo habbika ha dou luttuka bo kashi gotel bo ka ɗo jippiti ha lesdi o do wati.

"Pade" jei worɓe guda diɗi ɓe ɗo pada ɗe ngam paune nden bo ngam goɗɗo a'ta nange ko ta dampa gi’e.

Limse roɓe ɓe ɗo borni gunkiwal wadugo talla ha shago sorugo limse, ɓe ɗo naftira gunkiwal man ngam holla vodugo limse be wadata talla.

Tamseeje maase guda ɗiɗi haa nder paranti. Ɓe ɗo waɗira maase man, be maaroori dirɓinga ko naminga ,be alkamaari. Ɓe ɗo jilla be cuga ɓe sa'a be nyebbam.

Debbo, o ɗo ɓorni limse daaneeje, marɗe diidi ɓaleeje, nda hoore maako be gaasa, o ɗo cancika, o safiti, woodi ɗiɗo bo ɗo haa ɓaawo maako ɓe ɗo jooɗi, gooto maɓɓe ɗo jogi booro.

Injiyel pamaren jei namugo, kurori, ko dirɓugo, iritatta se, attarugu, tumatir, biriji, deppi, waken suya, ko kala ɗum ko ɓe mari ha je dirɓugo ɗum ɗigga bako ɓe defa pat.

Debbo, nda o ɗo mori hore mako be barira. O ɗon wati yeri, o ɗo waati jambaki ha hunduko mako.

Manjagara be bano ɓe ɗo naftira be manjagara ha donyugo yombe, gene, ko dotti, den ɓe ɗo naftira be bano bo ha remugo geene ko irtugo lesdi ko aure.

Lemu ɓe taitiɗe be ɓiliɗe ha nder paranti lemu ɗo nder ɓiɓbe leɗɗe je ɗo nafa ha ɓandu ɓii adama bana ha ɓeddugo iyam ɓeddugo ndiyam be konandi be mai.

Biɓɓe leɗɗe hader kondo wodi ayaba, wodi abarba, wodi lemu ,wodi mangoro , ɓedo nafa pat habandu ɓii adama ɓeɗɗinan ɓii adama iyam jamum.

Mota bokko bokkowa danga ɗo mari koromje guda ɗiɗi ɗo wangi ɓe goɗɗo ɗo dari hasera maga be limse danejum, nda mota fere bo ha gada maga kanga bo danewa.

Jami'ijo gomnati hakkilinowo nastotoɓe be wurtotoɓe lesdi, oɗon dari ha sera alluha ɗo windi inde hukuma maɓɓe, oɗo jogi bindiigaru mako, nden o maɓɓi yeso mako.

Babal nyaamugo, e yarugo, be siwtaare. woodi koromje be teburji ɗo jooɗi haaton, woodi fulaawa haa sera man.

Suudu marndu dammugal gootal. Goɗɗo nastan waala haa nder maaru, ngam o siuta. O hisa hendu be naange.

Yeri be sarka je jamanu be halagare, ɓeɗo wata sarka ma ha dande, yeri bo ɓeɗo haɓɓa ha noppi, nden hala gare bo ɓe ɗon wata ha koli juɗe ngam ɓe fauna ɓe ura.

Bindirɗi je ɓukkon naftirta, ɗi ɗon nonde fere-fere, ɓe ɗo naftira bindirɗi haa windugo, mu samman ɓukkoi puramari, ɓe ɗo naftira ɗi boo haa waɗugo zaane.

Defte jota guda tati wodi boɗere gotel, wodi ɓoli ɗiɗi, ɓe ɗo naftira deftere man ha vindugo vindi ɗi ɗuɗai.

Dukuje sare, ɓe ɓartinde ɓe mabbiti nder man danejum tas, woodi ɓukkon dukkuje man ɗo ha nder balehon kurum, nda dukkure man wore bo nde maɓɓitaka nde ɗo hasera be bafe leɗɗe.

Hoto goddo gorko oɗo dari oɗo borni jampawol mako danewol oɗo nyobbi koli juɗe mako ko je jungo nano oɗo forti ɓo je jungo nyamo.

Nyamdu hader plate wodi taliya be marori do jilli haton, da kusel da kabeji be tumatir.

Payanɗe jonnde n'ai, ɓe ɗo naftira ɗe haa defurgo nyamdu, ko defugo nyiri, ko haako, ko sa'ugo hunde, ko ma wulnugo ndiyam gulɗam.

Pukaraɓe ɓeɗo joɗi ha nder aji maɓɓe ha do korom je, nda deftere hayeso goto man woɓɓe maɓɓe boɗon hayeso aji man ɓe waɗi aib ɓe wai ɓedo rongini ɓamti judeji mabɓe hado, nda al luha je windugo mallumjo al luha ndaneha, mallum jo man naftirta o windina bkon lara.

Varanda nastugo sudu woodi fulaawa hon guda ɗiɗi ha dammugal varanda man nden woodi pitilla hite lantarki ha dou mahol varanda man woodi esiwa nga ɗo ɓili ha yasi ha mahol varanda man nden dammugal nastugo sudu man ɗo maɓɓi.

Hoto ɓiɓɓe siyasa hababal kampen, ɓeɗo wati alama jam iya a pi si ɓeɗo takki postaji yan takara maɓɓe hadow.

Mangoroje, ɗe ɗo jugi. Ɓe ittiɗe daga haleggal maaji. Nda woodi je ɗo ha leddi, ha dou geneji. Woodi goɗɗe jei ɗo ha nder tasau roba, be ɗon sigi ɗe.

Kwali jei pensir do ha juɗe goddo ɓe ɗo naftira pensir ha windugo musamman ɓikkon piramari ɗa tebur be ɗereji ha ɗow tebur man wodi goddo do jodi ha gaɗa tebur man.

Dammugal nastugo saare, nda jamdi jei aati varanda sare man, nda windo jei saare man, nden nda dammugal jei va’ititta varanda saare man.

Keke taye tati nga ɓe yonota kekenape, ɗo dilla ha dow lawol, ɓeɗo hosira pasinja ngam ɓe yara ɓe ha babal ɓe mari haje, nda leɗɗeji ha sera lawol man, wodi bo ledɗe lamtarki je huɓata hitte jemma dow lawol man.

Buuta, ɓe ɗo naftira du, ha loowugo ndiyam, jee nanngarɗam, ko lootugo juuɗe, lootugo kosɗe, lootugo ɓanndu, ko kaf.

Leeso go ɗo we’iti nda pilo ma go guda ɗiɗi ɓe ɗo naftira ngo ha mbaldii gam goɗɗo ɗana ko wala siuta.

Pukaraɓe ɓedo joɗi dow koromje maɓɓe ɓedo jogi defte be bindirɗi, ɓedo janga woɓɓe maɓɓe ɗo ɓamti juɗe ɓe yiɗi ɓe hokka ɓe jawabu.

Deftere, indande Chayel Edukachon in Islam. nde Abdul Nasiru Lurwan windi. woodi zane ko hoto ɓingel ɗo joɗi janga dou Deftere man. Nden woodi moɗo jogi jaaral oɗo fiɗa. Woodi bo Puccu ha ɓandu deftere man.

Fulawaji e lesɗeji ɓe ɗon a waɗe haton ngam ɓe sorina himɓɓe, nden bo ngam wo’ina babal joga pewol hokka ɗaudi.

Sarqa ha dande gunkiru ndu ɓe waɗɗirta talla linse ɓe sarqaji man, bedo naftira be sarqa on ha wadugo paune musamman ma roɓe.

Dammugal nastugo nder saare dammugal mal gootal ɗo maɓɓiti woodi gongal haa sera, kangal bo ngal ɗo maɓɓi woodi windo hon pamaron kon ɗo mabbiti ha dow guda ɗiɗi nden woodi burɗe bee tiyo jey wurtinta ndiyam daga dow kwano saare man.

Buwangal, nda motaji, mashinji taya ɗiɗi, e mashinji taya tati, ɗiɗon sala, nda wodi himbe don joɗi ha sera ainotoɓe lawol be nanta sorroɓe.

Goɗɗo ɗo ɓorni gare be jompa. Gare mako man danejum, nden kugal ɓe huuwi dow gare man kanju bo ɗo jilli o'le, be daneji.

Jirgi helikopta je soja'en, ɓe ɗo nastanga ɓe waɗa jahangal maɓɓe daga wuro do yahugo wuro ɗo ɓe yahugo habre.

Maadi nde ɓe timminai mahugo. Ɓeɗo hippi dow mare be kwano, beɗo tiggi leɗɗe ha yahugo dow mare. Nde ɗo mari hawa ɗiɗi, nde waɗaka pilasta.

Bingel debbo o ɗo joɗi, nda hore mako be morɗi, o ɗo moriɗi, wodi yeri ha nofuru mako, nda windo je sudu o joɗi nder manɗo, woodi deftere ɗo joɗi ha dow tebur ha sera windo man.

Yeriiji, be sarqaaji, je rooɓe, ɓe ɗon naftira yeri ma haa noppi, ɓe ɗon waata sarqa bo haa daande, ngam be fawna.

Paali nyebbam goɗɗi ɗo ɓili, goɗɗi bo ɗon nder kuwali, ɓe ɗo kasi ɗi jey coggu. Nyebbam jey wujugo haa yeeso, ko ɓanndu, ngam wo’ina laral, laɓɓina ngal.

Kare awre andirande be inde tomerik, ɓe ɗon yorna ɗum una ɗum wurta kurori bannoni woni ha hoto ɗo, ɓe ɗon bo he’a ɗum ɓe dirɓa gam ɓe naftira be ɓikkon man keccon banin.

Ɗeftere ɗe ɗo mari nonde ha pabawal mare man, zargina be inɗinɗe ha baruji annabo’en. Ɗaga annabi adam ha warugo annabijo min muhammad sallallahu aleihi wa sallam winɗanɗe ibnu kasir.

Kula je waɗirgo nyamdu guda nai ɓeɗo yaundindiri nonde maje zargina. Ɓedo waɗira nyamdu ha der maje ngam ta fewa lau, bo ta vonne lau bo.

Nyebbam wujugo vasilin. be do winɗi inɗe nyebbam man ha banɗu battaru man. Be ɗo naftira be nyebbam man ha wujugo ha banɗu. Gam taggoɗo furda nden bo woinan laral banɗu.

Daldal nder saare, ndaa winndo guda ɗiɗi ɗo wanngi, ndaa dammugal nastugo paalo saare man, nde ɗo mari penti kalo tati.

Pukarabe makaranta boko, beɗon dari .Nda woɓɓe do dow tebur, nda a luha jangirde maɓɓe boa ha bawo maɓɓe, goto maɓɓe ɗon jogi deftere nom be pensir

Battaru lekki be kwali lekki man, ɓeɗon naftira be lekki man ha nyaundigu ɓeɗo windi inde lekki man alpha amylase an pepsin liquit.

Paɗeji coggu jei roɓe marɗo haaje fu sodan paɗa ngam o'usta nange o'ata nange be gi’e.

Paali nyebbam ɓandu ɗon nafa ha loturgo ɓandu, ko yiwugo ɗon laɓɓina laral ɓandu, ɗon mari bo sinadariji kala kala bana vitamise.

Saare mahaande kesere, ndaa kataakoji kare kuɗe man ɓe wuwi ɓe ɗo rufi haa yaasi. Saare man waɗaama plasta, ndaa dammugal saare man ɗo maɓɓiti.

Koromje hapalo ,e guda tati wodigal jode goddo gotel, wodi gal jode himɓe ɗidi, wodi gal jode himɓe tati, wodi tebur ha chaka guda tati.

Pukaraɓe ha der sudu jangirde, wodi dereji do sili ha do teburji. Pukaraɓe man ɓe ɗo tokki lara ɗereji man, ɗo mari zane be hotuji.

Katako be kosde jai leso be drowaji jei katako leso man nonde maji daneji wodi woldrop do dari ha sera mahol bedo naftira leso man ha we’utuggo katifa gam goddo wala siwta ko o dana, den woldrop man bo bedo lowa limse pade kifneje ko luttudum kare ko goddo yidi siga.

Unordu be gafurgal je jamanu, nda hakoji ɓe ɗo una ha nder maga, wodi bo kare shai ɗo joɗi ha leddi ɓe ɗo rena ɓe unida to nden ɓe unaɗum, ɓe ɗo naftira unordu'on ha unugo hako ko nyamdu ngam ɗigga.

Pali urdi guda ɗiɗi, je ɓe wujata ha bandu, ɓe ɗo windi inde pali urdi man ha ɓandu maji, nden ɓe ɗo naftira ɗi ha wujugo ha ɓandu, ngam urna ɓandu itta piyagol ko kacce nga.

Paali kosam yoogot guda nayi, ɗi ɗo jooɗi ha nder firich ɓe ɗo fewna ɗi, to ɗi feewi bo ɓe soorina himɓe ngam be yaara.

Buwangal mangol, nda motaji bido sala himbe do wa’i gam beya ja hale mabbe badide be daide, wodi alluha manga ga andinta nukkure man.

Alluha tiggaka ɓeɗo windi inde asibiti man hado alluha man be hedi be tawirta asibitiwa man, nden ɓe nomba woya mabbe wodi gene ɗo fufi ha les alluha man, nden wodi gromwa ɗo dari ngabe watata dotti ha nder.

Ɓingel debbo ɗo dari oɗo paɗi pade mako borne daneje den oɗo waki boroyel mako pamarel gel o watata tar kare mako bana waya chede be konandi be man.

Nyebbam wujugo be hautiri ɗam be lemu, be koi, ɓe jilli ɗam, ɗo nafa hawal tinki laral ɓanɗu, gal ɗigga, ngal mara haske.

Kwali jei lekki asibiti, ɓeɗo windi inde lekki man ha ɓandu kwali man, ɓeɗo windi bo koki nafata, ɓeɗo limti hunde nai ko lekki man nafata, nden bo ɓeɗo windi ɗuɗugol kwaya lekki man ha nder man.

Kwaali jei bol hiite lantarki. Ɓe ɗo naftira nga ha huɓɓugo hiite lantarki, ngam hokka njaingol.

Nyebbam wujugo ha nder pali majam ɓe ɗo takkini ɗam ɗerewol danewol ha ɓandu pali man. Ɓe ɗo windi inde nyebbam man haton be nafu nyebbam man.

Tutawal lesdi ecuador, ngal ɗo mari nonde Kashi tati, wodi bodejun wodi zargina wodi ola den zane sondur ha caka man.

Addahi ha nder ɓaki maki, ɓeɗo naftiraki ha soppirki leɗɗe, wainaɓe bo ɗo naftira be man ha ngainakama.

Jungo debbo. Woodi lalle oɗo takki haa juuɗe maako man, nden oɗo haɓɓi agoogo haa jungo maako gotel. Ɓe ɗo naftira be agogo haa laarugo wakkati.

Sarkaaji guda tati, jey kosɗe, ɓe ɗo faliɗi haa kosngal ngal ɓe mahi ngam wadurgo talla jey coggu man.

Deftere joota, kesere be bayro haa nder leeda. Ɓe ɗon naftira haa windugo bindi, ko je janngirde, ko ngam ɓe siga rekot.

Mota kantawa maunga, ɓe ɗo naftiraga haa hosugo kare ɗuɗɗe, ngam waɗugo jahangal, ko dabbaji.

Shagoru kare hite, nda dammugal shagoru man ɗo maɓɓiti alluha andinki jama’a je, inde shago man, be ko shago man waɗata ɗo windi ha dou nda wodi nomba jaumo shago man pat ɗo windi ha dou.

Pali be lekki gargajiya ha nder, magani pewol. Ɓe ɗo windi chagalinku ha dou man. Ɓe ɗo naftira ɗum ngam nyaundigo pewol.

Saare nde timminaka mahego, woodi katakoji ɓe ɗo tappi jei ɓe wa’irta ɓe jokka kuugal nden woodi katakoji jei ɓe rufirta linta ɓe ɗo tappa ɗi ha dou.

Leeso. Ɓe ɗo suddi ngo be sange cufi, woodi filoji guda ɗiɗi haa nder, ɓe ɗo we’iti be we’itte daneejum, ɓe ɗo naftira ngo ngam ɓe waalo, ɓe ɗana.

Sare nde ɗo mari gidan-sama haado, nde ɗo mari nonde kashi ɗiɗi(danejum be ɓalejum) nda windoji mare fere ɗo maɓɓiti.

"Lemuje" ɗe ɗo kasi ha ɗow tebur sorowo ɓe ɗon ta’ade ɓe itta laral ɗo ngam goɗɗo nyama yara ndiyam majam ɓe ɗo nafa ha ɓeddugo goɗɗo i'yam be ndiyam ɓandu.

Dammugal nastugo sare lamu , nda goɗɗo ɗo dilla ha nder, be ɗo fauni dammugal man bana no ɓe faunata chi’e lamu gargajiya ha lesdiɗo.

Koromje ɗe ɗon joɗi ha nokkure kafintajo fiyiɗe. Wodi je jounde himɓe ɗiɗɗiɗi wodi je mari jounde himɓe tattati nda pilomaje per petel bo ɗon hauti ha do maje.

Ilawal lesdi Seraliyon. Ngol ɗo mari koloji tati. Wodi bokko bokko, danejum be zargina. Ɗo holla alama lesdi Seraliyon.

Katakoje ɓe ɗo fiyra leeso, be korumje ha to nda korowal ɓe fuɗɗi fiyugo amma timmidaka, lutti ɓe watanangal ka tifa magal be leppol je suddata katifa man ɓe tappa.

Deftere nde arabiya. Winda nde 'Imam ibnu Kayyim Al-nguzna, nde o indi 'Alfawaait'. Ma'ana. boteeji.

Janareto je hite lantarki bedo naftira be maga wakkati hite lantarki wala ga hokka hite gam be kunnira na’uraji dum naftirta be hite da wodi ka tako do dari ha bawo janareto man wodi bo spiu je computa be Ae si je fufata hendu paddo hasera janareto man.

Kofiji, Manga Gotel be Pamarol Guda nai ɓedon Naftira Pamarol Man ha Faccungo Ndiyam daga ha Maundu man Ngam Goɗɗo yara.

Gaasa moraka ha dow hore debbo, nda o ɗo wati summukare haa yeso mako, boggol summukare mai ɗo fali haa noppi mako.

Makengeji kesi manga be perpetel be bozuwa sa’ugo masa, ɓe ɗon sora ɗi be defira nyamdu, ɓe waɗira haako nden ɓe sa’ira masa.

Turmiji ɗiɗo kasi ha nder shago, wodi goɗɗi fere ɗo nder leda, goɗɗi fere bo ɓe ɗo sigi ɗi wala nder leda, ɗum limse on je roɓe sodata be nyota ngam ɓe ɓorna.

Inji je mota ɓe ɗo eftinga be sarkaji ɓe ɗo habda lornugo ga ha nder mota man, nda himɓe juɗe himbe ɗidi do joga inji man, inji man on umminta mota man, totton nyebbam wonata totton on.

Gertogal agirik danewal, ɓe ɗo wurna gal ha ngal mauna ngal waɗa geraɗe, ko bo ɓe hirsangal, be ƴaka, ngal ɗo nder keji man, ɗo tarni be raga.

Kareji windugo, wodi defte, wodi pensir, wodi kaloji, wodi kilina. Ɓe ɗo naftira ɗi haa makaranta ngam ɓe winda bindi ko ngam ɓe jangira.

Sare maunde nda dagalimare, pentimare danere, nda leɗɗeji ha sera, ɓe ɗo awande be fulawaji gam mo’ina nde bo hebina nde ɗaudi be pewol.

Nyebbamji be urdiji ɓe ɗo kasiɗi ha Shago jei choggu. Nyebbamji man ɗo nafa ha waltinki laral ɓandu. Labɓina Laral ɗiggina ngal. nden Urdibo ɓe ɗo fufa ɓandu ngam itta Piyagol ko Kisiri nden Godɗo ura.

Mahol mbagguwol jei sare ngol waɗana mo plasta be wadani gol paune laayi layi ɗon dasi ha cakamugol gol ɗo mari bo jamɗe haɗo jei veenal.

Korwal, je jonde himɓe tati, wodi pilahol magal guda nay ɓeɗo sigi ha do magal nonde korwal man ɗo namdi be nonde dondi, ɓeɗo siga korwal man ha nder sudu ko palo, ngam goɗɗo joɗa siuta koɓe jaɓɓira hoɓɓe.

Tutawal lesdi senegal ngal ɗon mari nonde guda tati woodi boɗejum, woodi zargina woodi zaane koode ha dou tutawal man ɓe ɗon mari nonde daneejum.

Alluha, ɓe ɗo windi inde hootel man haa dow maaga, be ko hootel man mari, be haa nga woni, be boo nomba huwooɓe haa ton, ɓɗdiima a noddan ɓe.

Battaru lekki asibiti, nɗaneru tas, ɓeɗo windi inde lekki man ha ɓandu battaru man, ɓe ɗuɗu go gaɓɓe lekki mai woni ha nder wodi gaɓɓe chappan e jenai, nden wodi gaɓɓe lekki man guda ɗiɗi ɗo joɗi ha kombi battaru man.

Debbo oɗon wati singeleti oɗo mori hore mako be morɗi njaman oɗon wati yeri manne nda woɗi mo dari ha yeso mako be limse daneje.

Kulaaji waɗugo nyamdu guda nayi daneeji, ɓe ɗo waata nyamdu haa nder, ngam taa feewa, bo taa vonna law.

Maadi sare, Ndaa injiniya’en mahoɓe man ɗiɗo ɗo dari ɓe ɗo lara woodi goto bo ɗo ha nder o ɗo huwa, nda koromje ɗiɗi ɗo joɗi hasera cuɗi man, sare man je dou be les.

Deftere! windande jim collins. Marde pa6awal bodejum. Nden, bindi dow mare bo; nonde danejum be ɓalejum. O indi deftere mai "Good to Great".

Kareeji ɓornugo ɗon juji woodi none fere-fere woodi boɗejum, woodi ɓalejum, woodi bokko bokko be luttuɗum noneji, ɓe ɗo naftiraɗi ha mojugo ko sawurgo ɓandu.

Keji sigugo tasaje, musamman kare kicin bana kofi, paranti, tasaje be konandi be man cokali.

Dal-dal nder sare nda dammugal nastugo nder chuɗi man, wodi dow be les nda daldal man ɗo mari gene awaɗe be fulawaji den wodi tiyo wal ɗo wali je yarnugo fulawaji man.

Alluha andintewa nga ɗo andina ha dei dei shago ko kampani ko ma nukkure ko ɓe windi ha dou man ɗo woni engausa global tek hob.

Ɓiɓɓe leɗɗe, be njaram, be nyebbam ɗo mofti, wodi ayaba, wodi abarba, wodi dukkuje, wodi apul, wodi lemu.

Leeso be tebur je leso man ha sera nda darugal paune bo ha dou hore leso man. Ɓeɗo we’itanigo be'ittemago daneji ɓeɗo naftira leeso ha walugo ɗaana ko siuta.

Yeriji be sarka be kalaagaje ha nder ledaji kesi pil jai shoggu ɓeɗo wata sarka ma ha da'nde yeri bo ha noppi den kalaagaje bo hakoli juɗe.

Shagoji mauɗi guda ɗiɗi, ɗi woni hedi jungo nyamo inde maru sharifawa, wodi glasji maru baleji kurum den wodi wondu hedi jungo nano ɗiɗo mari gidansama hawa ɗiɗi inde maru mudassir and brothers.

Lekki ha nder kwali maki wodi hoto goɗɗo oɗo jogi ɓawo dande mako mana ɗo nawa be kesi mako lekki man ɗo nafa ha pewol ɓeɗo windi inde maki sawungiwa.

Gaasa hoore jey debbo, ndaa o ɗo jogi gaasawol moorgol maako hedi dow dammugol, ndaa hedi les bo, o ɗo yoofi juuɗɗi guda ɗiɗi.

Katako jei leeso, nda be tebur jei katako leso man ha sera e chaɓɓaje jei katifa leeso man ha caka, ɓe ɗo we’ita katifa haccaka man ngam ɓe waliro.

Ngesa marori nda'ndi ndi sauti, ndi loowi, ndi ɗon habina ɓendugo ɓe ɗon rema marori on haa naddere ko babal mari peeweel bana walawol to ndi ɓendi ɓo ɓe ɗon ta’andi ɓe tappa ngam himbe nyama.

Leɗɗe awaɗe ha nder leddaji be buhuji, ɓe ɗo sorina himɓe gam ɓeya ɓe tiggata ha ci’e, je waɗata daudi, ko rimata, ko fulawa.

Leɗɗe fulawaji haa sera mahol. Nda nder saare man ɗo mari cuɗi haa be dow. Woodi leggal pol waya jei ɓoggi hiite jei na'uraji TV.

Jawe ha nder leeda kese pil, ɓe ɗo wata ɗe ha jude ko ha kosɗe ngam paune. Nda koli jungo debbo ha sera leeda jawe man, o ɗo takkini ɗe lalle ɓaleje kurum.

Ɓinngel debbo, oɗo looti hoore maako, gaasa maako ɗo laaɓi tas. Ammaa o moorai gaasa man, o haɓɓi ka bee ribon.

Debbo oɗo rongini ɓorne limse zargina wati fase maxs oɗo jogi jamdi welɗa, ɓeɗo naftira ɗum ha takugo njamdi be njamdi ko njamdi be dalma.

Ɓaf guda tati ɗi do younidiri nonɗe fere-fere ɓe ɗo naftira be maji ha wadurgo siga bana butali kurori ko ndiyam ko bo dawrugo.

Yeri be sarka ɗon haɓɓi haa ndaande gunkiwal tallatonga yeriiji man. Ɓe ɗo naftira yeri be sarka, ngam ɓe fawnira be man.

Fijoɓe bol woɓɓe maɓɓe ɗon dari woɓɓe ɗo rongini tuggi koppi ha leddi, ɓe ɗo jogi ɗereeji ɗum ko ɓe heɓi caahu man, den woodi kofiru ɗum ɓe nyami ɗo jooɗi ha yeeso maɓɓe.

Hoto limse choggu, ɓe ɗo ɓorni ɗe ha gunkiwal sorilgal, ɗo ɓari ha sera dammugal shago man.

Leso katako nonɗe mago ɓalewo da kosɗe je ɓe ɓilata katifa ha doman ha chaka, ɓeɗo naftira leso gam we’itugo ha sudu godɗo wala siuta ko o ɗana.

Ɓiɓɓe leɗɗe ha nder paranti, woodi leemu, woodi ayaba, wodi "karas" bee "jinja".

Fandu lekki gargajia ɗum du mari lekki ha nder a ɓa deke hebbun go ki ɗon nafa ha nyaunuki pewol du fiyama on ha dml islamic kemis.

Alluha ka ɗo tiggi nga andinta babal asibiti man ha woni, be inde asibiti man, wodi derke’en ɓe ɗo sala ha sera alluha man.

Katako kosɗe lesso, ɓe ɗo hauta ɗum ɓe wata katifa ha chaka ngam ɓe wala, ɓe ɗo siga lesso ha sudu nder.

Kosde leeso je'i ƙatako guda diɗi do barindiri, wodi zargi'na wodi bo ole'i bedo naftira dum ha we’utuggo ha nder suɗu be kosde je' be bilata katifa ha dow man gam himbe wala do man ɗana, ko siwta.

Hooto deftere windade Nasiru Ahmad El-Rufa’i Gomnajo ɓoyma mo Kaduna. Oɗo hifni hifneere oɗo wati darugal maako, limse mako bo ɓaleje.

Alluha nga hollata cago, chago man ɓe ɗon sora kareji bana jaramji ko nandi be soft drins, ha be mbal, wodi kare wujugo ɓanɗu e luttu ɗum kareji choggu.

Madi sare bé ɗo dow kugal be timminai mahugo déh, ɗa ɓargal je bé wa’irta ɓe yotta ha babɓal ɓe mari haje mahugo ha ɗow sare man.

Dammugal nastugo saare nonde maagal danewal .Woodi jamɗe haa dow maagal, jey aatata goɗɗo kalluɗo ta o va’ira dow, ngam o nasta saare man. Ndaa woodi daaro jey hokkata na'uura tiivi.

leggal dibinoje, nda dibinoje man do fedi hado leggal man, ngal rimi, be do naftira dibinoje, ha dou nyamdu be biɓbe ledde pat. don nafa bo ha njamu bandu bi adama.

Deftere, winndaande Robert T. Kiosaki, nda hooto maako ɗo haa dow paɓaawal deftere man, o inndi deftere maako man ritaaya yong, ritaaya ric.

Kokumba ɗo ha nemre juɗe goɗɗo ha der ngesa, nda aure layol kokumba man ɓo wali ha leddi ha totto o itti, ɓe ɗo naftira kokumba ha nyamdu, ko haku, ko ma keccum bannin ɓe ɗo nyama ɗo nafa ha bandu sosai.

Yeri be sarqa ha nder kwali kesum pul je coggu ɓeɗo naftira be man ngam paune ɓeɗo wata sarga ma ha dande ɗen yeri bo roɓe do habba ha noppi.

Lekki nyaundigu. Fere ɗo nder kwaali, fere ɗo jooɗi haa yaasi. Ɓe ɗo yara lekki man, ngam to goɗdo nyauɗo o heɓan, o heɓan dama.

Bukkoi beɗo jogiɗiri juɗe maɓɓe. Beɗo fija goto ɗo heɗi ɓawo. Oɗo ɗogga tara to o yotti ɓawo goɗɗo ko siga kuje . nɗenɗen bo mo be sigi ha ɓawo mum bo hosa lora tokka ɗo ɗogga ɓawo mai.

Payanɗe be tasaje kese pil ɓeɗo sili. Ɓeɗo naftira be payanɗe nyamdu ko waɗurgo haako nden tasaje man ɗeɗo sili. Ɓe do naftira be payande man ha defurgo, be ɗo rottira nyamdu ha nder.

Alluha ɗo takki ha dou mahol jei talla, hollata shago be ko ɓe waɗata ha chago man, be nanta babal shago man woni.

Sabuluji ɗo kasi ha cago je coggu, ɓe ɗo yiwira ɓukkoi ɗo sattina ɓe laral, ɗo diggina ngal, den laral maɓe laɓan voɗa.